Ame aɖewo le ameɖibɔ me. Mea ɖewo le atsitre eye ɖewo bɔbɔ nɔ anyi. Ŋutsu aɖe dze klo le nyɔnu aɖe ƒe akɔ me nɔ akɔ fam nɛ, eye ɖaka le ŋutsuɔ megbe hã.

Nyɔnu eve kple ɖevi etɔ̃ aɖewo tsitre le amidoƒe ŋkume. Ŋu gbemu aɖe le nyɔnua ɖeka ƒe megbe. Nyɔnua ɖeka le bagi eve ɖe asi eye motokula aɖe hã gbɔ ŋgɔ.